dëgg la

waaye nawet bi gis nañu ne ren <hesitation> ngelaw yi bëri na lool te ngelaw yu métti tamit amoon na ci

d' accord

fay leen seen i appareils ndax dafa am benn lien boo xamante ne dafa existé entre ñoom

mais gis nañu fi ay paratonnerres comme ni nga ko waxee ay yeneen ak yeneen pour <hesitation> gën a mën a ñoŋal lii di <hesitation> askan wi bu baax a baax

mais gis nañu ba tey ne <hesitation> dégâts yi day day bëri

dëgg la

<hesitation> <hesitation> am na solo am na solo mais <hesitation> Maodo dañuy gis ne tamit bu ñu demee ba en un certain temps ci ci mois bi muy septembre ba jàpp octobre day am benn tàngaay bu métti buy am boo xamante ne kenn mënu ko expliquer ñii dañ naan dugub jee ñor ñii naan <hesitation> yeneen ak yeneen <noise> moo koy expliqué ndax yéen am ngeen ci explication ci tàngaay bu métti boobu

dëgg la

am na solo am na solo dañuy daal di rek jeexale ak <hesitation> li nga xamante ne ba tey rek <noise> dañ koy tënk ci hivernage tey <hesitation> yan jàngat nga ci am muy maanaam ndax nawet bi <hesitation> baax na mën nañu jàpp ni baax na

oui

si la ñu don ñëw sax muy système de collecte de récolte bi ndax gis nañ <sniffs> ni tamit suñu mbokk yi ñoom ci bitti la ñuy def seen li ñu li ñu li ñu béy ci bitti lañ koy def ginnaaw nag <noise> dañ dañ koy ñag <noise> ba mu normal mais foofu la ñuy jàpp ni nawet bi jeex na du ñëwaat te it bu ñëwaatee problème lay indi muy muy doon problème boo xamante ne gis nañu dañ koy jànkuwanteel fii ci fii ci <breath> <hesitation> région bi ndax suñuy wax rek dañ koy daal di centré tamit <hesitation> ci région de de de Fatick <breath> <hesitation> wax nga sànq nag ci hivernage wax nga njëriñ yi nga xamante ni mun nañu jàpp ni <hesitation> am nañu yaakaar bu baax a baax que ni nawet bi jebbi na bu baax a baax a baax te itamit amal na njërién ñii nga xamante ni ñoom ñooy <breath> <hesitation> sunu mbokk béykat yi mais changement climatique day am voilà mais duñ ko tënk rek ci nawet

kon <hesitation> day day baax ñu baaxee ñi nga xamante ne ñoom ñooy mbokki auditeurs yi ana naka la ñu mën a tënkee ci trois mois wala deux mois wala benn mois yii nga xamante ne ñooy ñëw naka la ñu mën a fangandikoo ca ba ñu lakkleegul

dañuy dem jàngi

am na solo di la jaajëfalaat bu baax a baax rek ñu nekkoon nag <hesitation> ci émission situation hivernage deux mille vingt et un ànd koog <hesitation> waa météo <hesitation> te Maodo Samb daal di leen teewal di chef de service <breath> régional météo moom itamit moo fiy daal di woon teew <breath> ñu doon ànd nag ci programme 4R <hesitation> bu programme alimentaire mondial PAM <breath> àndoon nga ak waa Jokalante di leen jaajëfal bu baax a baax xanaa rek Maodo dañ lay daal di bàyyi nga daal di tàggatoo <breath> waaye balaa boobu nga <hesitation> jéem a rek <hesitation> joxewaat benn message pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy population yi lay déglu <breath>

waaw

mais mais mais Samb ci ci ci ci prévision ci six mois rek

waaw

d' accord

am na solo bàyyi la nga tàggatoo rek

surtout

même su fekkee ni dangeen

d' accord

jaajëfal nañ <noise> la bu baax a baax Maodo

yàlla baax na

doon waxtaane rek lii di situation <noise> hivernage deux mille <noise> vingt et un ànd koog waa météo te ki nga xamante ni moom mooy Maodo Samb daal di leen fiy teewal muy chef de service régional bu <hesitation> météo fii ci région de Fatick nag <hesitation> la ñu ko doon waxee ci <breath> rajo Ndefleng FM Fatick di leen jaajëfalaat daal bu baax a baax